Nindeeba omutsigazi, omutsigazi arimu nasheeka, omutsigazi aha riino ayineho oburoofa aine otwisho tukye n'enyindo mpango omutsigazi tatsibire mapeesha

Nindeeba embogo embogo ibiri z'enshaija n'emwe y'enkazi omukishushani harumu ebinyantsi byomire byine erangi ya kyenzu .

Omu kishushani eki nitureeba ebizimbe bishatu by'emizigiti , ebizimbe ebi enyuma yabyo hariyo amamotoka , amamotoka ago gari omukaanya.

Nindeeba akabwa kabyamire omu binyaatsi akabwa kaine ebyoya na n'amatu maraingwa. Akabwa bakajwekere omwenda gwa erangi erikwiragura na na erangi ya kinekye

Omu kishushani nindeebamu omwishiki ari omuduuka omwishiki akwasire akantu, omwishiki ogu ayesigire ebirangi ahamaisho nana aha minwa omwishiki ogu nayeera ayine erangi erikwera kandi nareebeka kuba ariyo naagamba

Omu kishushani omu nitureebamu zaaturakita zirikushaaruura engano, zaaturakita ezi nizitambura omu nyiriri kandi egi egi ezi zaaturakita ziri omu musiri muhango munonga

Omukishushani omu nindeebamu ekikungu, ekikungu ekiri aha rubaju rw'ekishaka Kandi wareeba omu k okishashuni omu noreebamu akahanda n'emiti endiijo eyakura eri nk'omurutookye.

Nitureeba omwishiki ayefubikire. Ariyo naakora sente naheereza buheereza. Ari omumaisho g'eduuka, kandi enyima hariyo ekyaapa. Omu kyaapa nkikyo harimu omwishiki asinikire amaino

Nindeeba omustigazi ayemereire ajwaire esaati erikutukura harimu n'omukazi ashutami omukazi arimu nanywa amaizi omu kidomora bari omu musiri

Ogu nomukazi ow'omwiraguju ariyo nayegyesa omwana kunaaba engaro omukiyungu omwana aryaho nanyina nooshusha ogu ninyinenkuru

Omu kishuushani omu nindeeba amaato kandi aharubaju rw'amaato hariho abashaija bashatu amaato aga gari aha nyanja kandi aha nyanja nindeebaho ekinyaatsi kikumeera aha nyanja, aha nyanja hariho eryato rikwera

Omu kishuushani eki harimu omushaija arikwera akwatsire esiimu, esiimu egi neyokushoondaho erikumanywa nka touch

Omukishushani omu niturebamu turebamu akagyera akamaizi na amaju na abantu n'abaana, abaana aba n'abaana bato munonga, ezi enju n'enju zitari z'omutindo.

Nindeeba endingiri endingiri egi eri enyuma yekirahuri

Omukishushani omu nitureeba omukazi arikuteeka aharubaju rweye hariho esefuria eriho ebisaaniko aharubaju hariho ebitookye bihagwire omukazi ainami akwatsire omusyo haine ebyariyo naasiika omukaraya

Nindeeba omu kishushani harimu omuntu naayosya enyama enyama nagyokyeza aha kyoma kikwosya enyama. Ezi enyama zirimu enyama z'embaju kandi ezindi enyama zikureebeka gye munonga munonga nk'ekintu kyariibwa

Omukishushani omu turebamu omutsigazi omuto, omwojo ayegwire ayegwire akataasa, akataasa aka kariho emboga Kandi arimu namwenya

Omu kishushani omu nitureebamu omusiri gw'amajani aharubaju rw'omusiri gw'amajani ahariho ekibira kyemerize kyine emiti mingi n'erangi yakinyaatsi

Nindeba enyanja eyetoreirwe obushozi buriho emiti kandi aha kashozi aka hariho obinyaatsi na emiti byona bine erangi ya kinyaatsi.

Nindeeba abeegi baboojo na abaishiki bari ahaza karimagyezi, omwojo omwe ajwaire ebirahuri ondiijo omwishiki aha munwa asigireho ebirangi byokutukura akomire ishokye.

Omukazi ashutami aha katebe omu maisho ge hariho omutsigazi ashutami ahansi namucwa ebyara aha rubaju rw'omutsigazi hariho akataasa karimu siripa

Nindeeba omutwe gwakakooko, akakooko aka omutwe gwako nogwakinekye Kandi kateekami aha kimuri kirikutukura

Nindeeba empuundu, empuundu erimu nerya eri omukishungi egi empuundu neyiragura kandi egi empuundu nereebeka kuba ekiri nto munonga